Kulemkhuhlane ememetheka masinyane ngokukhwehlela kumbe ngokuhlangana kumbe ngokubuthana kwabantu. Ngakho umuntu obelobhubhana olunjalo ukhuthazwa ukugqoka isaheke labantu nje abamqaqeleyo kumele bagqoke ukwenzela ukuthi bavikeleke.

Uhulumende uhamba efundisa abantu ngemikhuhlane efana laboCovid 19 ukwenzelukuthi abantu babelolwazi lokuthi iphathwa njani leyi mkhuhlane ukuze ingamemetheki icine isibulele abantu ngobunengi.

Nxa abelaphi beselapha abantu abalobhubhani lomkhuhlane omemetheka lula, bayakhuthazwa ukuthi bagqoke impahla ebavikelayo ukuze bengathathi lomkhuhlane babelawo.

Abezempilakahle nxa beselapha abantu abalobhubhane bayakhuthazwa ukuthi bagqoke impahla yokuzivikela ukwenzelukuthi bangathathi lowomkhuhlane esigulaneni lesigulane laso sigqoke okufanayo ukuze isifo singamemetheki.

Abantu bonke balelungelo lokuthi bafinyelele ulwazi lwezempilakahle babekwazi ukuthi indawo zempillakahle zitholakala ngaphi ukwenzela ukuthi kube lula ungaphatheka emzimbeni.

Amanzi abalu abalulekile kwezempilakahle ngakho ke uhulumende ubelesiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyawathola amanzi ngokubhola izibholane endaweni ezinenginengi ukuze amanzi atholakale

Umuntu wonke ulelungelo lokufinyelela kwabezempilakahle ethola ukwelatshwa loba ethola ulwazi ngemikhuhlane ethile lokhu ke kwenzakala lula nxa uhulumende esekela abantu.

Uhlangothi lwezempilakahle phansi lonke jikelele lwenza ukuthi abantu benelise ukufinyelela ulwazi ngezempilakahle ukwenzelukuthi abantu bonke behlale bephephile bezazi ukuthi bami njani .

Ulwazi lwezempilakahle kumele lufinyelele kuwonkana nje umuntu phansi lonke jikelele , ngakho ke ulwazi loku kumele luchaywe ebulenjini kumbe kube ngamabhakani ananyathiselwa yonke indawo.

I mental health iqakathekile kakhulu iyenza ukuthi abantu bahlaliseke belokuthula kuloxolo endaweni. Ngakho ke kumele yenziwe ebantwini bonke yonke indawo.

Imental health iqakathekile ukuthi ihlolisiswe njalo nje ikakhulu nxa sikhangele inhlupho ezibhekane labantu. Abantu sebengahlanya nxa bengancediswanga kumamental issues.

Uhulumende uyalusekela uhlangothi lwezempilakahle , ngokuluyakhela izibhedlela lamakiliniki okwenzela ukuthi laba abelatshwayo belatshwe ezindaweni ezibukekayo.

Uhlangothi lwezempilakahle solwengeze izindawo ezinengi lapho abantu abangahamba besiyathola khona ulwazi ngezempilakahle lokhu kwenza ukuthi umuntu lo muntu abe lendawo eseduze laye lapha angathola khona usizo.

Abantu kabahlale bevakatshela izibhedlela lamakilinika aseduze kwabo noma bengaguli ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okudingakalayo bafuni ukuhamba sebese nkingeni sebegulela ukufa .

Umphakathi uyakhuthazwa ukuthi uhambe emtholampilo nxa ungezwa kuhle ngoba bakhona khonangale odokotela labomongikazi abalindele ukuthi bebancedise bengahlali besenhlungwini.

Izibhedlela kumele zihlale ziyakheke kuhle ukwenzelukuthi noma bantu besiyalaphisa izihlobo zabo behambe inhliziyo zabo zikhululekile besazi ukuthi umuntu uya endaweni engcono lapha ayafika ephathwa kuhle khona.

imithi itholakala kuma phamarcies amaphamarcies alondoloza kahle imithi njalo imithi etholakala kuma phamarcies ileziqondiso ezifaneleyo abagulayo bonke bakhuthazwa ukuya thenga kuma phamarcy imithi

Kuqakathekile ukuthi nxa ungabhalelwa umuthi ngudokotela ayedinga kumafamasi ahloliweyo ukwezela ukuthi athole imithi eleziqondiso ezifaneleyo hatshi ukuthi bathenge imithi yezitaladeni.

Uhlangothi lwezempilakahle luyathuthuka ngoba lubonakala ngokungezwa kwamalaboratories lapho okuyabe kuhlolwa khona imithi eyelapha abantu kulungiswa ke leminye imithi.

Abantu bayanikezwa ulwazi lokuthi babekwazi ukuthi imithi kulalapho elondolozwa khona ayiphombukuhlala yonkana nje indawo kodwa kulendawo ezihleliweyo okulondolozwa khona imithi kumalaboratories.

Omama abakhulelweyo labasanda kubeletha bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela bayethola ulwazi lokuthi kumele bazipathe njani nxa bezithwele njalo bangabeletha kumele banakekele njani abantwa babo

Abantu abahlutshwa ngamazinyo, akusamelanga bathwale nzima kangako. Ikakhulu labo abalamazinyo agedlagedlayo, ngokuba sekulemitshina, esilungisiwe, ebambanisa amazinyo ukuthi ahlale endawonye, enganyikinyeki.

Imitshina yokuncedisa ezibhedlela iya iphucuka isengezelelwa ukwenzela ukuthi abalaphi balaphe Lula lalabo abalatshwayo bengathwali nzima bephuzelwa kodwa belatshwe ngesikhathi

Uhlangothi lwezempilakahle luyathuthuka njalo nje sekulezincediso ezengezwayo sekulamajekiseni aphucukileyo awokujova ngawo abantu.

Ukulondolozwa kwamazinyo kuhle kakhulu abantu kumele ukuthi bangahlalahlala isikhathi bahambe bayehlolwa amazinyo abo ukuthi akusimo isinjani kuthi nxa engabola behambe bayekhitshwa ngoba imitshina ukhona.

Abezempilakahle sebephucukile sebelemitshina eyokuhlola izitho zomzimba .Kunjenje sekulomtshina owokuhlola amadola ukubona ukuthi idolo alilahlupho na.

Ezibhedlela ikhona impahla kuphathisa encedisa odokotela labomongikazi ukuthi umsebenzi ubelula. Ngakho nxa sihamba khonangale kumele sihambe sikhululeke kakhulu singela lavalo

esibhedlela sokulemitshina eminenginengi ecedisa ezifeni ezitshiyeno okungangokuthi lo ogulayo kahambe esibhedlela ekhululekile ngoba uyafika encediswa khonangale

Impahla iphathisa ezibhedlela ilokhu isiya ithuthuka sebeze bencediseke izigulalne kunye labelaphi ukuze beyelapheke lula ngezincediso lezi esezingeziwe ezibhedlela.

Imithi yalezinsuku ihlanganisela imithi egcotshwayo. Imithi le akumelanga imane isetshenziswe kungela kulandela izelulelko eziyabe zibhaliwe kulowomuthi funa umuntu aphambanise azilimaze.

Amaphilisi abuya eyimihlobohlobo etshiyatshiyeneyo. Ngakho abantu bakhuthazwa ukuthi basebenzise lawo abawabhalelwe ngudokotela kuphela, hatshi awokuzicabangela nje ngoba bengazi ukuthi asebenzani.

Amaphilisi ayelapha nxa esetshenziswe ngendlela eqondileyo, ngakhoke kubalulekile ukuthi lo ogulayo alandele izeluleko ezibhalwe kulawo maphilisi ukwenzelukuthi asebenze ngamandla.

Imithi yakulezi nsuku iyelapha njalo itholakala ezitolo zabodokotela ezifana lamafamasi imithi le iyabe ileziqondiso ezifaneleyo ezincedisa ukuthi abahluphekileyo bancediseke.

Imithi yesintu mihle kakhulu, kodwa layo imithi yalezinsuku inhle kakhulu. Ngakho ke nxa kuvuma abantu abasebenzise kokubili bangabi lamakhethe.

Abantu bayakhuthazwa ukuba imithi yalezinsuku bengagxili kweyesintwini kuphela ngoba layo incedisa ukuthi abantu basile ngendlela efana laleyesintwini

Imithi yesikhiwa mihle kakhulu ngoba iyabe ihlolwe ngodokotela ilemininingwana ecacileyo okumele ilandelwe ngakho lo ogulayo kumele ayilingisele ukuze aside kulokho akugulayo

kuqakathekile kakhulu ukusebenzisa imithi eyakhatheso eyesilungwini ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo imithi le iyabe ileziqondiso ezifaneleyo ezincedisa abantu abaphathekileyo ukuthi basile

Laloba nje abantu abadala bethemba imithi yesintu bayakhuthazwa ukuthi bengathembeli emithini yesintu kuphela ngoba layo imithi yesilingu iyancedisa iyalapha bayakuthazwa ukuthi bahlanganise

amaphilisi esikhiwa ayelapha imikhuhlane eminenginengi amaphilisi la ayabe eazo iziqondiso okumele zilandelwe ngulo ogulayo ukuze awasebenzise kuhle asile angasaguli njalo

Isikhona imikhankaso yabantu abagula ingqondo njengoba abantu behlala bekhathazekile engqondweni zabo becabanga izinto ezinengi nengi imikhankaso le iyaphathisa kakhulu kuma Mental issues

Abantu elizweni lonke jikelele bayafundiswa ngezinto ezingenziwa umuntu engalimala khonapho khonapho andubana ahanjiswe esibhedlela kumbe i ambulensi ifike ukuzomthatha olimeleyo.

Abafundi abafunda inombolo lama lezifundo zamaSciences bayakhuthazwa ukuthi benze izinto ezibambekayo ukuze abantu bananzelele ukuqakatheka kwazo.

Abezempikahle basebenzisana labantu bakwamanye amazwe ukuze babe lesiqiniseko sokuthi lokho abakwenzayo yikho njalo abantu bayancediseka nxa zonke abancediswa lapha kuphela.

UHulumende useqhatshe izisebenzi ezinengi ezibhedlela ukwenzela ukuthi nxa abantu behamba besiyadinga usizo bangami isikhathi eside ngenxa yokuthi kuyabe kulamalayini amade kakhulu.

Ogogo bayimithombo yolwazi balolwazi olunengi kakhulu ngoba kudala bephila njalo babona okunengi ngakho ke uhulumende uyabaqhatsha ukwenzelukuthi babeyibo abancedisa abatsha abangakabi lolwazi.

Abantu bangabhalelwa imithi ngodokotela bayakhuthazwa ukuthi bahambe emafamasi bayothenga imithi ngoba emafamasi iyiyo yodwa indawo okutholakala khona imithi esemthethweni.

kuma phamarcies kutholakala imithi eminengi eyelaphayo abantu bayakhuthazwa ukuthi u dokotela angababhalela imithi baqonde khona ema phamarcy hatshi emigwaqweni bathenge endaweni ezihlolwayo

Kuma pharmacies yikho kodwa okumele ukuthi abantu behambe besiyathenga imithi ngoba kuyindawo elemithi e ehloliweyo , eyaziwayo njalo esemthethweni abantu akumelanga bathenge ezitaladeni.

Laba abayehluleka ukuzala bayakhuthazwa ukuthi bavakatsele ema phamarcy ngoba ema phamarcy kulapha abangathola khona imithi yesilungu eyokumisa khonangale kulemithi ephephileyo encedisayo kakhulu.

Amafamasi amanengi ahleli elemithi etshiyetshiyeneyo phose yonke nje imithi abantu kungaba ngamabhandetshi kungaba ngamaphilisi kungaba yimithi yokunatha konke kuhlala kukhona ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo.

E pharmacy njalo abantu abamunyisayo abathola khona usizo lokuyathola amaphilisi awe family planning abancedisa ukuthi nxa befuna ukuzinika isikhathi sokuphumula ukuzala bathole amaphilisi.

Abantu bayakhuthazwa ukuba behambe kumafamasi ukuze bayothenga imithi abayabe beyibhalelwe ngodokotela bengahambi besiyathenga imithi ezitaladeni ngoba iyabe ingahlolwanga ukuthi ibalulekile na kumbe ifanele abantu emzimbeni yabo.

Kubalulekile ukuthi bafundiswe ngezempilakahle kube lemikhankaso elizweni lonke jikelele ebantwini bonke ukwenzela ukuthi abantu behlale belolwazi ngezempilakahle

Imikhankaso ephathelane lezempilakahle ibalulekile kakhulu ukuthi ihlale isenziwa ukwenzela ukuthi uzulu ahlale esazi ukuthi kuyini akumele akwenze lokuthi kuyini okungamelanga akwenze ukuze ahlale evikelekile.

Kulesikhathi lapho umphakathi ofundiswa khona ngezempilakahle, kusiba lemikhankaso encedisa abantu ukuthi babekwazi ngemikhuhlane eyabisi'bhahile ngaleso'skhathi ukuthi behlale belolwazi bazivikele.

Uhlangothi lwezempilakahle luyenza imkhankaso yokuxhayisa abantu ngegcikwane lenculaza ukuthi abantu kumele baziphathe njan ukuze igcikwane leli lingababambi lokuthi benzeni ukuze lingamemetheki.

Izifundo zocansi kumele zifundiswe abantwana beskolo kunye lomphakathi ukuze abantu nxa bethatha izinqumo mayelana ngocansi bazi ukuthi bazifaka ezimeni ezinjani njalo bavikelekile.

abantu abayenza okwenguqu lokugijima kumele bafinyelele imithi ebancedisayo ukwenzela ukuthi bangalimala bazincedise kutholakala ezibhedlela

Abantu abeyenza ezemidlalo ezingaba yikugijima kumbe yikudlala inguqu, bayakhuthazwa ukuthi bahlale belemithi eyokubancedisa funa bawe kumbe balimale bencediseke khonapho khonapho.

Abantu kumele bavatshele ezibhedlela besiyehlolwa ukuthi bami njani laloba bengaguli ngoba imitshina yokwenza lokhu isikhona ezibhedlela njalo kuhlawulwa imali encane kakhulu ukuthi abantu benelise.

Abezempilakahle sebephucukile sebelayo yonke imininingwane engancedisa abantu abagulayo ngakho ke abagulayo bayakhuthazwa ukuthi beye emtholampilo ukuze bencediseke lula.

Abantu kumele behlale besazi ukuthi bami njani. Bayehlola ama BP itshukela komle nie okusemzimbeni yabo ngoba imitshina yakhona yokuhlola ikhona njalo itholakala ezibhedlela.

Imithi yesintu iyakhuthazwa ukuthi abantu bayisebenzise nxa belezifo ezitshiya-tshiyeneyo ngoba yona itholakala lula ilula ukusebenzisa kayidli esikhwameni njengeyezitolo.

Imithi yesintwini iyasetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo kukhona imithi efanana lechena eyelapha amazinyo etholakala ngentengo ephansi

Imithi yesintu iyelapha lula, itholakala endaweni ezinengi kakhulu, kayidli eskhwameni, njalo umuntu angalatshwa ngalimithi le uhlala iskhathi eside kulalo osebenzise imithi yalezinsuku.

Imithi yesintu iyelapha izifo ezinengi ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi bayisebenzisa itholokala lula njalo kayidli esikhwameni ayikhonzima ukuyisebensisa, isebenziseka lula.

Abantu bayakuthazwa ukusebenzisa umsuzwane nxa bephathwe yisifo somvimbano. Ngoba umsuzwane uyancedisa kakhulu ekwelapheni isifo lesi. Ngakhoke kumele ukuthi abantu basebenzise wona.

Imithi yesintu iyelapha. Itholakala lula. Abantu bayakhuthazwa ukuthi basebenzisa yona njalo badinge ulwazi olujulileyo mayelana ngemithi yesintu ukuze basizakale.

Imithi yesintu mihle kakhulu iyelapha izifo ezinengi nengi .Umphakathi uyakhuthazwa ukuthi usebenzise imithi yesintu ingagxili kweyesilungwini.

Imithi yesintu iyelapha itholakala lula njalo ayidingi ukuthi umuntu abe lemali iyelapha khonapho khonapho abantu bayakhuthazwa ukuthi bayisebenzise bangasebenzisi eyesikhiwa kuphela.